Nnyimpa bebree na wogyina kwan no ho. Na polisinyi baa nam hɔn akyir. Ɔrehwɛ dɛ wɔbegyina yie na wɔremba kwan a car nam do no do.

Mmeranteɛ bebree na hɔn enyi abere a wɔroko, binom esi hɔn tsir ase, binom nso rotow hɔn nsa, binom rekeka mu. Na apolisifo ebegyina ekyir robɔhwɛ ma biribiara atɔ dzinn.

Flag ahorow beberee na ɔsan dadze do ma osisi hɔ, wiase aman nyinaa hɔn flag wɔ mu. Bi nye USA, Germany, Ghana, na dza ɔkeka ho bebree.

Nyimpa beberee na hɔn atow santsen kita hɔn kyɛnsee rekɔgye edziban. Mpenyinfo, mboframba, mbenyinfona mbesiafo, hɔn nyinara atow santsen rekɔgye edziban.

Mmɔfra bebiree na wɔte fam. Pinyin kor gyina hɔ kita edzubanrekyekyɛ ama mmɔfra no. Mpenyimfo ebien a wɔyɛ Aborɔfo nso tena fam wɔ hɔ. na mmɔfra ebien teha hɔn nan go.

Abɔfraba no so kɛntɛn. Ndzɛma gu kɛntɛn no mu. Ne nsa benkum no dze kɛntɛn no mu. Ne nsa nyifa dze ka tyre mu na ɔrenantew. Nnimpa benum dzi n’ekyi. Obi nso gyina n’enyim.

Mboframba nye hɔn akyerɛkyerɛfo wɔ classroom rusua adze. Ndzɛmba a ɔboa ma wɔdze sua adze no beberee wɔ hɔ. Bi gu table do. Bi so gu bi so sisi shelves do. Akyerɛkyerɛfo no rekyerɛ mboframba no adze.

Nyimpa bebree na wɔtsena hɔ. Na ɔbaa kor a ɔkita microphone a ɔhyɛ atar kɔkɔɔ gyina hɔn enyim nye hɔn rekasa. Na binom resrew. Ɔbaa kor a ɔtsena enyim adan no ho rehwɛ hɔn a wɔtse n'ekyi.

Mmɔfra no dze ndua ayɛ kaa, na binom tse kaa no mu. Binom nso repia kaa no. mmɔfra no bi hyɛ mpaboa. Binom nso hɔn nan da fam. Abɔfra kor ama ne nsa do.

Nyimpa bebree na wɔwɔ esieyi a wɔrebɔ mpae, wɔhyɛ ntar ahoro bebree. Binom hyɛ fufuu, binom hyɛ kɔkɔɔ, binom hyɛ blu na binom nso hyɛ kyɛw na binom nso nhyɛ kyɛw.

Mbarahyɛbaguafo beberee na wɔwɔ mbarahyɛbaguafie. Binom tena hɔ. Binom nso gyina hɔ. Colours ahorow bebree na ɔwɔ mbarahyɛbaguam hɔ. Nkandzea bebree nso wɔ hɔ.

Nyimpa bebree na hɔn wɔ dan no mu. Binom tena hɔ ateteesia kor gyina hɔn enyim nye hɔ rekasa. Aberewa kor nso tena hɔ. Nsu gu bottle hɔ, na ekutuw mso gu pon no do.

Gya atɔ dan kɛse no mu. Ahyew dwerebɛɛ. Na edumgyafo no beberee aba hɔ redum gya no. Ebinom gyina krane do redum gya no. Ebinom nso gyina fam. Ebinom gyina dan no anim. Na ebinom nso wɔ wɔn akyi.

Mbenyinfo ebaasa na hɔn reyɛ edwuma. Hɔn nyinara hyɛ ahobanbɔ kyɛw, mpaboa na atar, na ebien akom hɔn mu aso adze mu, na kor butuw hɔ. Bokiti nso si hɔn nkyɛn.

Nkongua afɛɛfɛw na wɔdze esieise dan no mu. Nkongua no bi yɛ tsentsen, bi nso yɛ tia. Apono eben na ɔwɔ dan no mu. Kor hyɛ nkonwa no ntam. Kor nso si nkonwa no akyir.

Nyimpa bebree na hɔ gu mpoani regye hɔn enyiwa. Binom gu po no mu roboro. Binom dze ntam asesɛw mpoano deda do. Binom tena hɔ, na binom nso gyina hɔ.

Papa penyin kɛse no tsena afupɔnkɔ do. Abaa kita ne nsa benkum no mu. Ɔdze ahoma akyekyer afupɔnkɔ no ano. Bokiti nso sɛn no ho. Ɔhyɛ kyɛw tuntum.

Cars bebree na wɔnam kwan no do. Nyimpa bebree nso nenam kwan no do. Binom nso gyina kaar no ho. Polisifoɔ bebree na woetwa kwan no ho ahyia.

Asɔfo beberee na hɔn wɔn asordan no mu roba mpaeɛ. Binom hyɛ akokɔ angua. Binom nso hyɛ akokɔ angya a wɔdze tuntun asan atwa hɔn afa. Colour ahorwo beree na ɔwɔ asordan no mu. Kɔkɔɔ, mmemmen, na akokɔ angua.

Nnipa bebree na wɔn hyɛ tumtum nam hɔ. Na ebinom so adaka a wayɛ no sɛ nam a ahoma sen do na wɔnam mpoano.

Nyimpa bebree na hɔn hyɛ tuntum a wɔreyɛ eyi. Ebien yɛ aborɔfo. Ɛna esia nso yɛ abibifo, na polisini kor wom. Wadan n'ekyir ama nkaefo no.

Mfonin na w'adraw no wɔ ban no ho. Mmayimfo gu fa ɛna mmasiwafo gu afa. Mmayimfo binom so nnoɔma na mmasiwafo no nso ama wɔn nsa do rehwɛ wiem.

Kaa bebree na osisi hɔ. Helocopter kor nso ka ho, na kaa no bi yɛ fufuw, ebi nso yɛ kɔkɔɔ, na ebi nso yɛ tuntum. Kaase no nyinaa yɛ fɛw.

Mmɔfra bebree na wɔredzi agor. Binom yɛ mbenyin. Binom nso yɛ mmaa. Binom nso dze amirika dzi ɛnyim. Na binom nso gyina akyir rehwɛ hɔn. Wɔnam mfikyir. Mfuw bebree wɔ hɔn nkyɛn.

Mbenyinfo na ɔbaa koro tena beaeɛ a wɔtɔn edziban redzidzi. Na edziban beberee na osisi wɔn anim. Nsu ɛna dreenk nso si hɔ. Nam ɛna sɔsage gu adze do si hɔ.

Nnipa bebree na wɔn gu hɔ redzi gua. Kaas bebree nso nenam hɔ. Adan a wɔyɛ aborosan nso sisi hɔ. Na nnipa no binom rekɔ na binom nso reba.

Mmɔfra no redzi agorɔ wɔ mpoano. Na binom dze mmirika di bɔɔl no akyi. Koro yɛ buroni. Nkaeɛfo no yɛ abibifo. Na mpanyinfo binos nso nam mpoano hɔ.

Nnyimpa bebree na wɔnam kurom a wɔregye hɔn anyiwa. Mberwa, nkwakora, mbrantse, nketeesia na mboframba. Bi nye hɔn abusuafonam. Mmofra no bi dze hɔn awofo mu.

Nyimpa beberee na hɔn tena afupɔnkɔ do atow santsen rokɔ. Wɔnam dessert do. Binom ahyɛ kyɛw. Na binom nso dze tam abɔ duukuu. Binom nam famu. Na binom tsena afupɔnkɔ no do.

Ɔbaa no butu hɔ, na ndoe bebree atwa ne ho ehyia. Ibi tse ne nsa do. Binom nso regye edziban wɔ ne nsam, na efuw wɔ n'ekyir. N adoe no bi nso atsew ne ho nam beebi fofor.

Asogyafo beberee ha hɔn gyina hɔ. Kor yɛ Oburonyi. Nkaefo no yɛ Abibifo. Oburonyi no rekyerɛ Bibinyi sogyanyi no dɛ mbrɛ wɔtow tu. Bibinyi kor nso kita etuw rehwɛ ma n ebien no reyɛ.

Ɔbaa no gyina tomantos ho resiesie atɔn. Ɛkor nso gyina akyire hɔ rekasa. Ɔbaa koro nso tena fam hɔ na wɔn nyinaa wɔ guam.

Mpanyimfo ebiasa na abofra kor nam kwan mu, na gɔɔta da hɔn nkyɛn, kwan no mu ayɛ nwura. Gɔɔta no mu nso ayɛ nwura, na rɔba ayɛ gɔɔta no mu bebree.

Mbaa mpenyin bebree na wɔte asɔrdan no mu. Ebinom reserew. Obi nso ada. Binom wɔn anyiwa agye. Na hɔn nyinaa tenatena hɔ.

Mbanyin a wɔhyɛ ahobambɔ kyɛw na ahobambɔ atar gyina hɔ ridzi nkɔmbɔ. Kor so atsew no ho, na woridzi afa construction a wɔrebɛyɛ ho.

Papa penyin no ama ɔbaa no nsa a ɔwɔ kora no mu. Ɔbaa hɔho no frenom nsa a ɔwɔ kora no mu. Mmm ahɔho no bi nso tena ne nkyɛn. Ibinom nso gyinagyina hɔ.

Papa no butuw tren abien ntem reyɛ adwuma. Abranteɛ koro nso butuw ne nkyɛn rehwɛ nea papa no reyɛ. Papa no kita dade mu. Na ne nsa benkum na okita dadze no mu. Na ɔde ne nsa nifa so reyɛ adze foforo.

Akuafo fi ahaban mu rekɔ fie. Binomso nnyena. Binom so kɛntɛn. Binom nso so ahaban. Kar abien na osi hɔ, kor yɛ tuntum. Kor yɛ fufuw. Na akuafo no bi afow kar tuntum no.

Mbaa ekuafo beberee na hɔn gyina haban mu. Dodow no ara na hɔn reserew. Binom abɔ duukuu. Binom nso mbɔɔ duukuu. Binom ama hɔn nsa do.

Nyimpa beberee na wɔwɔ asordan kɛse mu. Binom tsena hɔ, binom gyina hɔ, binom nso renantew. Binom gyina pulpit no do. Binom nso hyɛchoir fo atar gyinagyina hɔ.

Asase wosow esi ma dan ebubu egu fam. Nyimpa bebree abegyina hɔ. Binom yɛ dumgyafo, binom nso reboa ma nyeɛma atotɔ yie.

Papa panyin no yare d asopiti mpa do. Na adokotafo annan hyɛ protektive klodin gyina ne nkyɛn. Na wɔdze drip ebien asi ne do.

Apɔwmudzen edwumayɛnyi no kita abofraba dze no roto pon do esusu ne tsentsen. Mbaa ebien gyina n’ekyir rohwɛ dza wɔ ɔreyɛ. Ndzɛmbabeberee gugu pon no do.

Mmenyin anan ɛna ɔbaa koro rebɔ bɔɔl a wɔde nsa bɔ. Benyini koro na ɔbaa koro yɛ abrɔfo. Mmenyin abaasa no de wɔyɛ abibifo. Na wɔn nyinaa rehwɛ bɔɔl no wɔ wim.

Ɔbaa no tsena apata ase rotɔn adze a wɔdze nsa anwen. Merekyerɛ bag, kɔmmuadze, asommadze ne ma ɔkeka ho. Ɔbaa no hyɛ nose mask, na nyimpa bebree nso nam hɔ. Ebinom nso hyɛ nose mask.

Nnyimpa bebree na wɔahyiam. Na dodow no ara asi wɔn nsa kutruku. Na wɔama ho akɔ wim. Binom nso kita ndzama a wɔakyerɛwkyerɛw adze wɔ do. Binom te bicycle do. Na binom nso nam famu.

Ebusuafo ne redzidzi, papa no tena egua nna pono ho redzidzi. Mbɔfra no tena kɛtɛ do redzidzi. Maame no rekyɛ edziban ama mbɔfra no.

Nipa bebree na wɔnam hɔ. Papa kor dze abofra abɔ ne kɔn ho. Na maame bi gyina ne nkyɛn. Abofra kor nso nam hɔn nkyɛn. Na ɔreserew. Nkaafo no nso dzi wɔn akyir.

Nketesia ne ! mmaranteɛ regye wɔn ani. Na wɔtena ade so wɔ snow mu. Binom hyɛ kyɛw na glɔfs. Na koro dze ɔnhyɛ kyɛw ɔnhyɛ glɔfs nso.

Mbaapanyin, nkataasia na mboframba beberee na wogyina hɔ. binom soso ndzɛmba wɔ hɔn tsir do. Immigration officer no dze ne nsa esi n’asen ribisa hɔn asɛm.

Polisinyi no hyɛ ahobambɔ kyɛw gyina motobic ho. Aberantsɛ kor so gyina ne nkyɛn, na papa panyin kor so tsena hɔ. Aberantsɛ no nye polisinyi no rekasa.

Ngua anan a wɔdze ndadze ayɛ si gyaadze hɔ. Nkwanta bebree sensɛn gyaadze hɔ. Mfonin nso si hɔ. Sekan bebree nso hyehyɛ sekan adze no mu si gyaadze hɔ. N bottles ebien nso si gyaadze hɔ.

Ntamadan beberee na osisi hɔ, na nyimpa binom tsenatsena enyim. Panyin kor nam hɔ a abofra bɔ no kɔn ho, na mbofra nkaa no so ridzi agor.

Abrɔfo bebree na wɔn gyina hɔ. Wɔn nyinaa hyɛ glass. Na wɔn nyinaa reboa ma wɔasi dan. Dodow no ra hyɛ kyɛw. Na binom nhyɛ kyɛw. Kor hyɛ ahwehwɛnyiwa.

Mbanyin esia na wɔgyina hɔ, ebien ama wheelchair do akɔ sor, akwadaa a ɔwɔ mu no dze ne nsa asɔ ne serɛ mu. Banyin kor so a ɔhyɛ fufuw sor na ase so gyina akwadaa no anim, kor so gyina ne nkyɛn na kor so gyina n’ekyir na okitsa microphone.

Mbranteɛ bebree na wɔn anyiwa aber reyɛ dede wɔ kurom. Na apolicefo no aba hɔ rehwɛ dɛ ndzama bɔtotɔ yie. Apolicefo abien asɔ abrante kor no mu.

Car a wɔaka ho akokɔ angua nam kwan do rekɔ. Nnyimpa bebree tse car no do. Ndzɛma nso gu car no do. Na nnipa binom nso te car no mu. Nnyimpa kor gyina kwan no ho. Na drava nyi ama ne nsa do.

Apono na nkonnwa bebree na wɔdze asiesie dan no mu. Nkanea afɛɛfɛɛw bebree nso wɔ hɔ. Nkanea no bi si hɔ na bi nso sɛn hɔ. Ngua no bi yɛ kurukuruwa ebi nso yɛ tenten.

Sinitwafo bebree wɔwɔ theatre rutwa sini, binom tsena egua do, binom tsena famu, binom gyina egua hɔ, ɔbaa kor gyina hɔ a kyim si no do, na ɔbanyin kor gyina hɔ a woesuo ɔbaa no nsɛm.

Nsu atɔ ayiri kurom. Na nnipa bebree nam nsu no mu. Ebinom tena baesekel do. Ebinom nso tena moto do. Na ebinom nso nam nsu no mu.

Ntam ahorow bebree na ɔgu hɔ. Wɔanwen no te dɛ kente, na ɔyɛ colours asɔɔtoo bebree. Ebi yɛ kɔkɔɔ, bi nso yɛ memen, bi nso yɛ tuntum.

Mbaayewa a woefura kente abɔ hɔn hyirew dze ahondze pa egu hɔn kɔn mu resaw. Binom kitsa hanketse fufuw, binom dze duukuu abɔ hɔn tsir.

Papa no hyɛ fuugu, na ɔresaw. Ɔhyɛ atar ase dze kɛse nso. Ɔsan nso hyɛ kyɛw, na nyimpa binom gyina n'ekyir robɔ kyen. Binomnso gyina hɔn ekyir rehwɛ hɔn.

Banyin no gyina kwan no ho. Kaas bebree nam n'akyir. Ɛdan tenten fɛɛfɛfɛw a wɔdze glasse ayɛ neho nyinaa nso wɔ n'akyir. Nnipa bebree nso nam kwan ho.

Fulani no dze nguan bebree rokɔ edzidzi. Ɔdze hɔn nam kurom. Na nyimpa binom nso tɔn adze wɔ hɔ. Ebinom tena hɔ, obi nso nam n'ekyir.

Kaar a wɔdze kɔ mmirika bebree na wɔnam hɔ. Bi yɛ kɔkɔɔ, bi yɛ fufuw na kɔkɔɔ. Ibi yɛ akokɔ angua, ibi nso yɛ blue.